Keyti xebaar lay feem maanam standard news. Yaa ngi seen ay r ñaari góor ci kaw ak ay jigéen ak ay góor ci suuf.

Yaa ngi seen ay mboolo , maanam goor ar jigéen ay ndawulañ, amnañu sol mubbu bu weex, amna ñu sol yu nete gu ekkiti loxo wa.

Yangeh sehnn masine, manam dafa am pahh, pahh bobu fofu len dae dugal kiy bi, manam kom fetehl, fofu len dae dugal bal bi muy genah am ee tankah.

Ay ndaw ngay seen, xaleegu yu ndaw yi zude bal, manam yi footboy, ya ngi seen ñoom ña a jróom benn nit, bol bang sen cana.

Dressing tablei ngay seen bungi am weer manaam seetu ci benneen kote bi yaa ngi seen bunta ak benneen kote bi tam beneen bunta bang fa waw dressing table la buñooy jëgarey kanam.

Nysir la jigéni ñoo ko de odd am nañu ko de boote xale siri olaf lawa.

Talingay seen ay nii nge dox ci diggi tali bi amna ay ëtu beneen bi taxi la ab beneen bi moto pasaag la yaa ngi seen ay guy ak etaas.

Diiw ngai sen, manam diiw ci kanam. ñung ko deff ci buteli foole. Am ufokaay, ñung ko jàppu ci loxo. Waaw diiw la biñoo diiw ci kanam.

Yaa ngi seen góor ak jigéen ku nekka ngi uf xaleh, jigéen ba ngi uf xaleh gorr ba gi uf xaleh seen kanam ku nekka amna benna xaleh bu fotaxaw yu góor.

Fii de jàngeekaay la manam ecol university buxale di jàng ndawuy ak magi di jeexal seen jàng xarba am ekaas yu buddu lool am ay palanteer jaakaar loo.

Furno ngay seen, furno wiñ , deñ fa dee def safara di ko tooge, mi ngi toof ci kaw karo wa , furno wiñ amna kaleer di nekk ci weetal.

Dall dalinbuks mana ali bata ñaar la ñu ko tafa ak ay bum ci kaw dall bata la war dalingbuks.

Naari bunt yu am tijjekaay, manam ay bunt ngay giss naari , amna lu fa neka fofu lañ fa bi tijji wiiñ yawaw ñaaryi bunt.

Kamilon bu weex ngay seen kamilon bi bu weex la bopp bi am feñdey tegee bagaas mu ngi am ay tank yu diis i anam ci gana tar mi ngi am ay tank yu bari.

Yaa ngi sen jigeen, mu ngi sol daala bu xongxu def serr bu weex, mbubu bu weex, ñu baña géene kanambi. Mu ngi taxaw, jigéen la bu sol lu weex.

Ay solda ngay seen amnañu taxaw am na cu fib baña géene bopp bi ay soldaal la waa mingison senl fon fekfas seen béscur bi.

Kiydee masong masong ay feer mu ngi jël ay brik am bum bi ndeey natee nateekaay bi loxo bi moo feeñ mu ngi takka montor masonga mu ngi nata di tek brik.

Feer ngay gis maanam paaseekaay dañfa dey def sa fara di ko paas ak yéri wiiñ la dañku di ibi duga ci b sa fara di paase yerre feer la.

Ayy yiggée ngay seen ñigiyeeni tanka yi te baña geeni bopp bi kenenki ci nday joo bi ngi sol bu verte te am nataal amna kenenki ci digam ngi amee buus kenenki sollu xawa wekh.

Mandarga ngay ris maanaan kotu la yun padexgoo sol mbaxna bu weex nub bu weex tek xas ci weej bi waaw.

Goor ngay seeen mongi sol ay daala tubey bu nuul mbubu bu xonxu waw ci ganaw muni taxaw ci buntu ci ganaaw yaa ngi seen ay gui waw.

Jigéen ngay seen mu ngi def boppi neen, mu ngi sinyi, te jam tuuñ bi, tuuñ ba ngi ñuul , cook ci wetam ci ganaawya ngi seen nataale benn jigéen bu sollu weex.

Jigéen gay sèèn mu ngi sanse sol garambubu musóru japu kalpèh ci loxo bi mugii taxaw ci ganawam ya ngi suuf bu yaatu bu am.

Goor ngay seen ak jigéenni bi taxaw def asuubi. Mënam nurule kol bangi soldal bu ñuur te def garambu. Mënana daraa jigéen bangi sol bukk ak sipa bu yaatu.

Gigeen melsin mi ngi léttu léttu benn cut bayyiyeny ci ganaw manam firi bop bi ci ganam lett ci kanamwa.

Tali ngay seen ci digi tali bi yaa nge seen ay góor ak jigeen nu ngee dawal welo wa am nañu épp ñeene yi ngae daw ci dugi tali bi ay na saranleen.

Ay dawl nawi góor i am nañu sigg am nañu taxaw keenaka ngi sol bubbu vert ni ci des yépp ngi sol ak kawasi konk.

sosi ngay seen juringa dañ fagéereef ay ñam teparelaxaskox fekko ci duwling prykon ci kawpalaat ak soosam ci wëtop

Kafe na sara mingi am palaat bu ndaw am kaasam nun fa def kafe ci biiri palaat bi nun fa def ay kafey xawasew yuyi.

jigéen gaay seem mongi sool dagit ak sipa sipa bi wacca be ci suuf muy iye kalpe ci loxo bi léetu def jaaro waw.

Jaaru ngaay seen jaaru bu weex taal manam jaaru wiss den ko dex jeel jigeen yi di ko def sen noppa amna goor yu ko deh taka jaaru la daal jaaru wiss.

Màndargala lay seen bu jàppu dara ci loxo ba pareh am ñaari loxo yu jappu te am ay biddi mbiddi ci booram mëndargala daal waa.

Yage seeñ tali tali bu yattu amna nyari otu yu toppalante motou bu nuul ak van bu weex amna jaaka bi nekk ci wetam am fele curang te am xuul yu mag ci birr kerr be.

Ay jigeen jongalante ngai seen ay daw yi jigeen deng dex solu di wone sen taar ñaar la amna ki nekka ci kanam kenen kangi ci ganaw.

Digéem nay seen nu solmarneer toog ci kawtuuru bu xoŋ nayi tur lu nga fexlente am lali opita ni nekk ci tanam ni am pan umoo dex ndox nix bu solkox mu ngi musuur.

Bannar ngay sèèn manam bannar bi mu ngi am ñetti kulor am yu xawa melni ñuul lu xonxu ak lu verte am yu ndaw ñaar yu ndaw yu wèèx .

Yangseen ay famil ya ngis seen benn na sara nngi taxaw ux. Xale bu ndaw maanam liir amnaki ébaatu am góor ak ay jigee ak ndaw.

Maanam ay raxase kayra mun nañu raxas karox mun nañu raxas beer mun nañu raxas duus yun ci ay bidoom bidom bimungi am kubeer puñ ko de pomte mu giena.

Njaboot ngay seen manaam famille am nañu toox amnañu taxaw am nañu góor amnañu jigéen am daw ak maaget ak ay xale amnañu ken ku ci kaw toogu siis wa.

Acch ngay sèèn manam lii acch la ci ronnam am na motu yu fadee jaar yangi sèèn boss be pare ci kaw ñing ko tabax te am ay wiit ak ay nital ci wet yi.

Talingay seen ci digi talibi yaangi sen ay nit am na gor am ay ñaari xale am kenenkangi bit sac am na moto bu taxaw buñu te en veex jaagaarloo.

Machine ngay seem machine bi maanaam daf dee wol maalox su genee malox ci faaro bi fofu nga ko de dogal wolu ko dugal ko ci saaku bi.

Kaytum xibaar tay seer manan newspaper. Mu ngi am ay nit binde foto ci biir kéet bi katy newsealand kaytun xibaar.

Girin ngay seen géreen boo xamante ne mana ñu ko def ci kaw nax am ay tuugu am ay sangsang ay nasaraño fade daje ak nit yu nyul yi waw.

Ay dawuray se ndaw mu jexal jàng manami ngir graduate felsuk naxanay yu ñuur ak teg sa senilifom bi waa.

Tali ngay seen tali bimu xawa lendem guddila amna aauto yu daw, auto yagi taal seen lampa bi, bi ci kanam mu ngi taal bi ci ganaw tamit ngi taal nyung ci boori kër yi.

Waalis ngay s mnam ter butut mayu 1ukki butuut ampic ci gana angay seet raay butut boo buji 500 bu tut.

Li panjeh la bu def aye yare mougi am cuber jigen nji njokoy jafadiko nonko Tek ci soufe lu xonxu mungfa

Talinday seen talibu yaatu loor digante talin xota bax ay bif ci weti yaa ngi seen ay këx am moto bu muul buy daw ci digitali bi.

Xil rayse manam kër bu gat ñum ko fens am ñaxi nekka ci boor manam ay fluuri ci ganam yi am ay guy wa kerla.

Ay bindakaay ngay gis dañ ko di binde manam kerrion ay colala so binde bapare bi ngay jel di ko kuloore waw kuloor la melni.

Bub ngay sen mana mbub bu gén ngi am noiri pors am na liñu rab b ci wéti wosi ak ci baaddi luñ ko yekk ci kaw am ay kuluuf mbugbu la gaam.

Aay màndarga ngay seen limanam màndarga fotbol la liide mo de wone footbol ci ban kutal ak ban boor ñoo nekk bi zueh.

Peñe ngay seen, peñe bu taxaw mëngi am ay bant, wafo nga day peñe, am japkaay ñu ko cie ci lox, peñe la peñem bopp dañ d peñe kawal, dañ kolee peñe kawal.

Sal ngai seen manan sal dajee kaay amna ay tuug am ay njégeena. Ay ngaw lin leen pex ci biir waaw saal na dañ d daje am ay kaabol.

Jigéen ngay seen ngi sol garab bu vert, jàpp kalipe ci loxo bi, def mees naran greefas mungi taka ceen.

Lal gay seen lal bu yatou muge am eponse bop bi ci wit am ay kowafos manam aye almorr se wete lal be.

Xop ngay seen maanam ay xob yu ndaw xop ngay seen ni ay xoblañ waa yu vert.

Li maay seen gooi bu yaatu bu maag lool ci ganawam yaa ngi seen etaas etaas bagi am ay weñg weng yu weex waw.

Màndargagu nu ko bidda ay bindin am ñetti pii yuñ taxaw ci digg am ñaari baarami yu ekkiti manam loxo la ñaari baaram lañ ekktimandargala waabu ppp.

Rosaaver dañ ko dey jël jigéen ñi di ko dey jël, di ko def si seen tuñ yi, am na bu xonx, te am kubeer, am lu xawa ñuul, waaw, rosaaver la dañ ko dey def ci tuñ pur mu refet.

Xetars ngay seen, xetas biñ kuma see tabax , ta bax nañ ci su ci kaw ñu ko def yi manam ay wiñ wi , amna ñu neeka siro ay gaay yi.

Tay daw ngay seen nu bitoo am nanu jàpku bopp yu jàpp noop militeer mngi soll unifm sol baxana buñu ngi taxaw.

Bekat ngay seen am ñaari nak yi nekk ci kanam jël chunwaar, chunwaar la manam beyekai mugi am winch am banta li lañj deh beeyeh.

Bunt ngay seng bunt li sika weeñ la i suuf. Manam bant la ci cote yi ñaari kote yi ñum leen karo wa buntum weeñ.

Tali ngay seen tali bu yaatu am ñaari kota am moto bu ñuol bur daw mu ngay daw am nakki ñakk ci biiram di dawal ci benneen kota di yaagi seen pol bu mag am njaayekat bu wekka yari ci boow yi.

Ay daajeetaay nariste manam natéekaay am dogeekaay am ay boros am ay bant liggée jumtu liggéey kaay ren.

Hibar ngay sen hibar maanam mo mit news la, kayit wu news am ay bindm bindm yu sew am ay kuloor yu vert yu n ñuul ak yu honku.

Taati pirenese min fa taxwal ay banc def ñax ci kaw am ay nég ci wet am ay guyi ko kox waa yange seen ngey bis ci ganaaw.

Nataw ngay ce góur ni sol kosto def karvas sollu net ngir ci góur la daam waaw.

màndarga ngay seen, mandarga bi am ay kulo, biidéy wone, maanam ñuy liggéey ci wali kaarange bi, wamandargala.

Giij ndayse maana am ay giec mu ngi am yi ay nex am ay garab yu wari am ay niig niig mi ndaw ci boori géej bi.

buk ngay see manam xey ngi bina ci biira mi nataa jigéen nun ko tex ci kaw buk bi ñon fa binda ci biir manam mbiri jigéen bi lañ fa bind.

Ay liggéeykaay nday feen, bu sol mbax na buweef, nekk ci liggéeykaay bi, di ci kana góor la, gi ci gana moo mit jigéen la, am guy nekk seen ganaw.

Janxa nefeen janxa bu defar palas ba bare defax ay balum ci ganaw mungi sol tubay bu nuul ak mbubu bu vert yeketi loxo bi si kaw si bori balum bi.

Jigendee sen bi sa lobb mika ba cisuf boo bi sor paftaan ginbiti yi faltebbu xo yi japalantela xo jigendi mu suuru.

Ayy dambay seef dawñ jie ak boo benet ci benen wets bi sollu bu weex daw yangi sol sot ak ay muam nañu musuur amnañumusuurrt amna mukaaro.

Jarqb let litu konro muñ ko yokk bi ñuñ ko def raw mu li jël xeet undi te ko ci nopp bi janx bu letir.

Televeser ci kutu telibi seen bank mannamfun ndi den ci halis wala diko ko géne yangi seen ay mota yuyi daw am goor bu dox ak tanx bank bide nuñ ko def ay veer.

Ay jaarungay seen jaaru noppu jaaru bu gudd dax di am biit ci ganaw boo bu nga de jël di ko dax ci bonbol ni gige nañ ko deesool jaaru bu gudd la jaaru noppu.

Ay rigdaw bay migbi tubbool ay jige ngi ami boll ñaaw. Yu ngi laal bool bi muna ki nekk se ndig.

Ceytifobaar mëm na standar hemiswefer yañsmoto bundox ay bindi bindi yanse polis bu sol mbaxan mu ngay wax ci maybi.

Gal ngay seen , gal bu mag ci diggi géec , am ci suuf , am kaw . Ci kawa kaw nu ko def nax, nenekuyi ñax néek, mu ngee daaw ci digi géej bi.

Jaaro ngai sen maanam jaaru nobb, sànde ak bantay yu gudd. Ci ganaaw ci biti xawa yaatu, bante yu bëre gër dugal ko ci nobb, te am biis jaaru nobb.

Lekk ngay seen mënam ya ngay seen ay sosiege ak ganaar yun hoolak ak pomputëerin tëch nung leen tek ci kaw palaats ay lekk.

Bén boppum jéen num kotraay am soo ci boor te ko ci boor bu ndaw am li moom ci wit am at xopp luñ tek ci boor.

Kartong gay sen, kartong bi ci birr mingi am garab, garab bi nu fa bindi. Ya nge seet ay ananas, banaana, ak lekk yu sew daal, garam lekkala.

Kayti xibaax ba badajoos fagufe ay bind gindi yu xong ak yu weex am nataali góori nekk fofu, góor ba ngi ndelu wala wotu.

Yangi seen tali tali buñ goderu ci weti ya gis ay ñax. Ak garab yu bari am jakarta bu amte ci ganaaw. Am yena jakafta yi nekk ci ganaaw mana ngaayte.

Kayiti xibarr ñing fa def ay nitali kamyong, kamyong yu bari sèèn ganaw ñi lèèn muur ép ay bagaas ak motto bu ndaw buy daw.

Li dè drink la nung ko sol ci butël bu vert am ay bindi weeh, am lu honku manam butël la bu am naanékaay.

Tame ngay seen, tami weñ, biy dañ ko leeye, tame ko, am sa sunguf, di ko tame sunguf la ma tami weng

Dileen bu sol sipax bu yaatu, ak dagit dagit bu amul loxof ci calpert, dergrepas takaseen, nu taxaw lidob yeex mi ci gannoon.

Nday si mungi am ay bin xale di ko jange ngi am nataal yu bay am camion bu sarse an ay lamp akguo guy sigg.

Ci gëntay feer mu ngi sëg mësuuru defkaal mun ci diggi ay nganar yu niex xaw mu ngena jox ay lef twa gigéer.

Cassi veer , cassi veer ñu ko def ci kaw karo bu weextal , cassi veer bu ngay seen ngi am jappekaayi.

Wo nje seentalu tali bi cid gina ngir seenxay niti mit ku nekanni ñu ngi indu matt seen weti ngi am ñex yu tooy abuy ko xo am guyi garab yu bari.

Ay goor nga seen ci diggum saar ña mini gëkk. Mu ngiy tëgg waxu ngigandi ndi tallamp yu weex yu verte ak yu xonk.

Gorr lese nig jige buur ban so xaftan bu wekh jigeen bu bulo xoop buwe cisu jigeen bañni nësuuru buur bàñgi defast te tak bokkl mingi trop natob.

Manda ba ngay seen maanam dan ko taxawr neni nit mrityeenaay la koy yórdak leen ceer nan ni su nama cinaniyuwa mngi taxaf ci boori geas.

Li ngai seen mingi taxaw ci torism market, maanam ku ñuy jaay ay banti ci nu ko les yereyinle deff nii ay jigéen nu ngi enu ak ay bopp, ak kanam.

Rappor monis mna fnuñbi jage uppileen yi di wàcci manan avion yi yaane serfi bigizaar yi am ay nit yu wari nu pare am ay nam ci kaw.

Tabull ngay sèèn manam tabull bant bi dafa am ci kaw am lu tëggi ci suuf digante ñaari tabull yi ya ñgi seen mungi am buk ak ay bagaas yu séw.

sal, sal ngay sen, sal bangi am ay toogu , kapet ci diggi , tabulo bu tekkgu ci diggi kapet am ay folerr ci cote yi.

Jaaru baaran dañ ko be reg ci baara nangi am ay butum bu ting ci gana dan ko deesol yooyu féetey ci kaw.

Ay bagas naki yaasee taayla yin ci kaw taabal am pawd am ku am ay bant ak ay mekop waajaar.

Saal bi yaartu ngay seen saal bi mu ngi am ay nit nityi nu nge xaaju-xaajoox amñny tog ci grup am na yene ñiñ tox ci grup ci kanamtami amna yeneiñ tok li mitig ci saal bi.

Ay trakit ngay seenrakit yu bari ñuy iggéengiy liggéey tali bari ya ngis am nax bu eg ci kaw jakarta nu tamugee rawat awtalyi.

Ya yi ca netti karton mi big modimote sum bi mëna bindinkaay penn. Te ni dañ bi am bokg am cek bumuy bindi.

Tarakit neysen, am goor bu ñeka ci biir mun nge dawal. Am nyari tanka yu ndaw ci kanam, am nyari tanka yu mag ci ganaaw. Tarakit mun nge liggée.

Yaa ngee seen góor ak jigeen ñu ngi asobi, goor gi sol mbaxana bu ñuul jigéen ji takka jaaru <inaudible> mu ngi tiye goor bi.

Butel bu weex ngaay seen bu am ndox. Ndox bi dañ ko dee sol si nit ñi suñ feebare, si loopitaan lañ ko jëfëndeko, wa ndox la, dañ ko de rampalaase si nit

Jigeen bu sol rop robbu revert yin falte bu xong. Taka jaaru def seen dek ne ci bopp bi gréfas taka ay lam b taxa ci weti tuugu.

Bbubuy la bu magamagk ci bekam yanbi seen ay biy nu xawan dawa yi wala yu sew yu gudd te ci kaw alla.

Jigeen mugii nitalu def sit ak ngu taka cèèn def més taka lam loxo yi feen.